bɛ zami bihi bɛ zala bɛn tuuni linjima do so zaya n tɛritɛba bihi ni ka yi niŋ nagbanpɔrisi n zan zaya bɛ puuni ka tihi Zan zaya

Bi chɛŋla kuligi ni n ti toori kom bi ʒila boɣati nim n chɛŋ ti toori kom bihi anahi ka zaŋ bokati nim maa n tim kom maa puuni toora

Bindirigu n tam teebuli zuɣu ka bɛ ŋmana ni di mini bunnyurili ka tewbuli maa nyɛ din nyɛ zaɣ sabinli ka ŋmana maa nyɛ din nyɛ zaɣ piɛla piɛla

Niraba n ʒɛya niraba ata bi ʒɛmi ka kpaari binshaɣu niŋdi tahali puuni ka kom do bi nyaanga ka tihi nyɛ din ʒɛ bi nyaanga tihi kamani kpukpali tihi ni abɛ tihi ni kodu nima ni binshɛŋa din pahi

Niraba n ʒiya bi ʒila duu puuni ka zaŋ bi mashina n tam tam ka gbubi bi mobaali nima ka ʒinʒiya ka bi lihiri paɣa maa ka o yɛ neen sabila ka o zabiri nyɛ zaɣ piɛla ka bi ʒinʒiya n lihiri o